Empunu y'omukishaka ehenzire enkokora amaguru gaayo abiri ag'omu maisho eine amaino abiri agashohwiire eine amaisho mahango n'amatu mahango magufu ebyoya bingi aha mutwe

Ekimuri ekiine akati kakye karingwa ekiine obupapa bwingi enjoki eine amapapa eri aha kimuri

Ekicuncu ekiine amaisho garikuranzya omu kishushani kyeshami kyemeriire omu bunyaatsi oburikwenda kukihika omu maraka, enyima hariyo emiti mikye mikye

Ekinyonyi ekiine amaguru makye kiine ebyara ebitakwataine omunwa muraingwa gurimu obw'okutukura amapapa agarikwiragira agamwe naga bururu kiri aha mabaare

Embogo hariho enkye n'empango ziri omu maizi emitwe yaazo n'eminwa zizishokire omu maizi ziine amahembe ziine erangi ya kitaka obunyonyi bubiri bwemereire aha mbogo enkye.

Omukyebe ogurimu obwoki, obundi obwoki buri aha meeza harimu akati emeeza eine erangi erikwera

Omukazi ajwire bodingi ayekomire ekitambara ekya bururu arikwiragura omu maisho ge harimu ebitookye bihango, enyima ye hariyo emiti mirungi hariyo abantu egaari amaju, enyaaya na amameeza

Ekimuri ekyine obutagi bwingi munonga obupapa bugufu bukye kyine obuti bukye buraingwa.

Amaato agari aha itaka, omu rubaju harimu enju eningwa munonga, eine erangi erikwera, enyima hariyo akashozi akaine obuti

omwana akwitse omupiira, omupiira guri ahansi, ahansi hariho obunyatsi kandi omwana ajwire enkaito, ajwire eshati erimu obushareshare nana empare, engaaro zikwatsire omupiira arootami

Omusiri gw'ebimuri, enjoki eri aha kimuri eyinamire eyine omutwe gurikwiragura n'omugoongo gwa kyenju.

Ebinyaatsi enyuma yaabyo hariyo akanju kakye akiine amabaati garikwera omu rubaju harimu emitumba akahanda akarikuza ow'enju omuti oguri aha rubaju y'enju enyuma hariyo akashozi akariho emiti

Emisiri ebiri erikuhikaana hamwe ogumwe n'gwengano ogundi n'gwebicoori harimu akahanda akari kubitanuura omusiri ogw'engano guri omurubaju Kandi ogw'ebicoori nagwe guri omurubaju rwagwo

Omukono ogujwekirwe akakomo engaro akwatsire omwenda nekyokupimisa aharubaju haruho emyenda endijo ekiharani ekyine erangi eyokutukura.

Ebimera ebiri omubipapura ebiri kwiragura ebirimu itaka ebiterekyire ahansi ahitaka, ebimera nibyingi munonga Kandi nibirebekagye.

Obuju obukozirwe omubibaaho bwine amabaati gakuzire nobuju bwingiho edomora eri ahamuryango enyuma hariyo obunyatsi bugufu hariyo emiti embuzi.

Enturegye eyemereire eri aharubaju rw'oruguuto orw'eitaka. Aha rubaju harimu obunyaatsi bugufu, obuti obugufu, ebiti ebiraingwa bishakambire enyima.

Abashaija bana omwe ashutami, ondiijo ayinami ariho naakora ayine embeho omu ngaro ze. Omuti oguri aha rubaju rwenju eriyo neyombekwa.

Emidaara ey'ebyokurya hariho enyaanya eminekye, obuveera obudomora na wotameloni, emitaka eshangiire omushana emidaara, abakazi abashutami omu midaara yaabo

Ekihangare kiri aha kiti aharubaju rwekyo kihangare hariho obuti obwaine amapapa ga kinyatsi enyuma yaabwo hariyo ebimuri Kandi aharubaju hariho nogundi omuti ogwemereire

Oruguuto orw'egaari y'omwika orwine obwoma burikurabarabamu, enyima hariyo oruho, omu rubaju harimu ebishaka, ebinyansti, emiti, harimu ebiti by'amashanyarazi byingi n'amaju.

Emotoka nyingi munonga eziine emiringo etari emwe n'emwe ezipakingire. Ebizimbe ebiri rwagati rw'emotoka ezo, abantu barikutambura omu ruguuto. Ebikondo by'amashanyarazi enju ndaingwa munonga.

Oruguuto orurabire rwagati y'emiti mingi, ekikungu ekiri aha rubaju rw'omuti muhango kandi muraingwa. Enyima hariyo emiti endiijo emiraingwa.

Omushaija akwitse engaro ze ibiri omukifubakye ajwire akakokoro kaha maisho ashazire ishokye ajwire ekanju erukwiragura .

Omukazi arikutukura ashuutami ajwaire empare erikwiragura, esaati erikwiragura ari aha kyoma kya karimagyezi ekiri aha meeza erikwera ashutami omu ntebe naareeba omu kyoma entebe ey'okwetorora

Abaana abari omu kibiina bajwire emyenda eri kushushana, ebitabo babikwasize aha ntebe, abandi babiteire omu ngaro. Omushomesa ajwire ekiteteya kya mutare ayine ishokye riringwa ayemereire rwagati y'abaana.

Kasindagirizi erikutemba aha kimotoka aha rubaju hariho omushaija ajwaire ebya bururu arikurazya, omuri kasindagirizi harimu ojwire ebirikwera enyuma hariyo emiti n'enjura.

Oruguuto orw'itaka orwinemu abantu bakurutamburiramu omu rubaju harimu ebinyaatsi, emiti miguufu omu maisho hariyo amanju, bantu, omunaara

Abakazi abarikwiragura bingi abakomire obuntu omu mutwe abamwe baheekire abaana biine ebintu aha mikono kandi bajwaire ebijwaro bitarikushushana enkwazi omu maraka

Obushozi batari buraingwa munonga butari bumwe na bumwe, akashozi akarwagati kariho emiti mingi ya kinyaatsi, amaju agari aha kashozi, amaizi gari omuruhanga

Amaizi agarikutambura nigaraba omu ruhazo, akashozi akamabaare akeine emiti ebishaka byingi, oruho oruretsirweho amaizi.

Obukooko bw'omu kishaka obwine erangi zitarikushushana, ezimwe eza kitaka. Ziriyo nizirya obunyaatsi oburikureebeka gye. Enyima hariyo emiti egwire eyomire.

Orutookye ahi emitumba erikureebeka gye eriho ebitookye omutumba ogumwe gwine ekitookye kihango kikuzire ogundi ekitookye nibwo kyaniire kikyineho omukankana.

Enjoki eri omu bimuri eyemereize amapapa gaayo ebimuri nebya bururu n'erangi enungi ahansi naha kinyaansi harimu n'obuti.

Emyenda ehanikire aha kisiika, akooma karabire omu kisiika amabokiisi agari ahansi ebiteteeyi ebiri omu bwoma

Enyamaishwa ishatu eziine ebibaara ebirikwera n'ebirikwiragura ezemeriire, emwe neeranzya omu kishushani, zeemereire omu binyaatsi birikwenda kwoma enyima hariyo ebishaka n'emiti

Ente nyingi ezirikutamburira omu muhanda, ezimwe ziine amahembe mariangwa, ezindi ziine amagufu erangi erikwiragura eza kisa ezirikwera aha rubaju hariyo akadomora kakye, ebishaka ebiri omu rubaju rw'oruguuto, abashaija abeemereire enyima y'ente

Omushaija ajwaire ebirikwera akwaiste naiha enyama omu kyoma ekirikuteeka enyama. Enyima ye hariyo abandi abantu abemereire kandi abajwaire ebitarikushushana.

Ekibira ekiri orubaju rumwe kihango kirimu emiti mwingi harimu ekyererezi ekiri kurabamu. Harimu oruguuto rwitaka oruri kuraba rwagati. Aha rubaju orundi harimu emiti mikye enyima hariyo obushozi n'empanga.

Ekicuncu ekitiine byoya bingi omu maisho gaakyo harimu akakooko akato ekicuncu kyeshami aha rubaju hariho obuti n'obushaka bukye bukye

Amaizi mingi ag'erangi ya bururu, abantu baingi abari aha rubaju rw'amaizi ahaiguru n'aha bururu amaizi garimu ebingoonzi bikye bikye

Omukazi ayinami omu musiri ayekomire ekitambara, ayezirikire akakoohe omunda, ayine efuka omu ngaro ari omu omusiri nahiinga enyima ye hariyo emisiri n'emiti.

Omushaija ajwire esaati erikwera ajwire empare erikwiragura abakazi abajwire emyenda erikwenda kushushana eya bururu, omwe ayekoreiire ekiibo ky'emineekye, enyima yaabo hariyo emotoka y'amajuta

Akatadaro ak'ebiti kariho amashuuhani, ebikopo eby'erangi ezitari zimwe na zimwe edomora eziri ahansi y'akatadaro n'amasafuuriya hariyo enju enyuma y'akatandaro eine amabaati garikwera aha rubaju hariho akanju akakye hariho omukazi ayemereire aha muryango